musifaani, nabonemo umusaani hakenda atsya lubeka lwa taayi, nabonemu inzu ili nga iliho kimi kamali kamaduha kataru, mbonaho liduha lweno likulisa kimifaliso, liduha ilindi lili ni saluni hukari

Mushifani nabonemo basani babili mudewla wemile ibulafu we bucha ye nyama ugundi wemile mugari mwe bucha yenyama webulafu abonekha nga uli khugula inyama nenga we mugari walolelele mu camera ali nga isi bahupa shifani.

Musifani nabonemo tsi'ngooma tsisesaba ni'mbayilo mulimo ni'tsindebe tsindebe tsitaru lubeka lwatayi mbonamo bifananyi khwikhwitikiyi

Musifani nabonemo bibindu byesikuka nabonemo kumurye kwekhafu, tsitsika tsekhafu nabonemo kha-bu khayinga nabonemo kumurye kwomundu muli khulikho

Musifwani nabonemo umukhasi wamile mukhatale, khakulisa bilaasi mbonamu tsinyaanye, kamatoore, bitungulu, ni tsinzaki.

Mushifani khembona ligulu khungagi hasi hayo haliwo gametsi gamagali kamene galinga inyanza lwangelekha iliyo lugongo lubega lweno khembonayo gamabaale.

Musifani nabonemo imbusi, imbusi ilimo i'colour iye buwanga ni bumaali, imbuusi iyi ikhaasi lwekhuba khengibonamo sibeele bakiboyile mwiswa kheyaya bunyaasi

Musifani nabonemo i'farasa ba ba Umwana wekhaale khungaki khwe'farasa, babandu ili nga ikhebira mu'khatale, mu'khatale khembonamo babandu balimo bakali